Die poɔ la ka dakogiro ane teebol a biŋ a dieŋ ka felaawa, boŋ ŋmaa ane boŋ wogi a bebe ka kapu ane pileti a dɔgele a teebol zu.

Pɔgesarre mine banaare la a be gaadin poɔ ka filabwa puuri be a gaadiniŋ, k'a Pɔgesaraa kaŋ a nyɔge a filawapuuri mine a taa a deɛnɛ ne ka bonyenaa nyɔge o dene haa toɔraa k'a bata na meŋ a meŋ nyɔge a felaawa mine a meŋ

Dɔba ane pɔɡebɔ la a seɛrɛ ka ba seɛ a ba kyiimɛ a ba ɡbɛɛ poɔ ane a ba seɛseɛ kaayɛrɛɛ ka ba kyɔɡe lai a pãã tuuro taa a seɛrɛ.

Pɔgesaraa la a zeŋ dakogi zu o yiri dandɔnoɔreŋ a biŋ o latɔp a kyɔgerɔ kyɛ biŋ o kõɔ meŋ ane o kapo, o su la kaaya sɔgelɔ.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

Wagyare koɔroo zie la a wagyare a sagre sagre yaga lɛ a pa a zie zaa wagya kenteri bebe a wagya menne meŋ bebe ka pɔge bonyeni yoŋ paa be a setɔɔ poɔ a koɔrɔ a wagyare.

Sakuuri yiri la k'a tekya ne a sakuuri biiri a be a kilaasi die poɔ ka ba yuo a ba gama a zeŋ ne kyɛ k'a tekya a de o nuuri lantaa a puoro a kilaasi poɔ.

Pɔge kaŋ la a tuo o boma a koɔrɔ a kyɛnɛ ne o taa la nɔɔteɛ bompɛgre ane a fanfani.

Pɔgebɔ la a zeŋ ane ba perɛtere ka ba perɛ bɛmbie ka bamine meŋ a perɛ seŋkãã bie a ennɛ a perɛtere poɔ kaŋ haa maŋ taa la o perɛte.

Toma zie la k'a noba bata a be a be k'a kaŋ a su kaaya buluu kɔmpiita be l'a be ka onaŋ naŋ su kaaya buluu na a perente a kaate a korɔ a kaŋa naŋ yɛre baagi.

Puoruu la ka noba mine are puoro ba arɛɛ dendeŋ ka dɔɔ kaŋ a de a maki a eŋ o noɔreŋ a kyɛ yele ne a yɛlɛ kyɛ ka pɔgesaraa kaŋ are a zɛge o nu ka o do saa kyɛ o sue kpare sɔgelaa a seɛ munkuri buluu.

Nasaalba bata la a are a ba toma zie a su kpare peɛle, ba toore la boma a ba nuuri kyɛ biŋ roba teebol zuŋ a are ne.

Boma koɔroo zie la ka kodu a be a be ane saremaamaara ka pɔge kaŋa a mare bie a su kpare pelaa a wa are a kɔge a pɔge naŋ koɔrɔ a saremaanee.

Bɔl ŋmeɛo zie la ka ba su a ba bɔlŋmɛ boma kaŋ eŋ la sɔɔsere ka a e doɔre ka kaŋ meŋ eŋ nɔɔteziiri ka ba boɔrɔ a bɔl ŋmeɛo ba su la kparpeɛle ane kursɔɡelɔ .

Noba la a are are ka ba mine a vɔgle zupilipeɛle ane kparezeere ka ba mine meŋ a vɔgle zupilibulu a kaŋ na su la kparedoɔre.

Gaadin kaŋ poɔ ka pɔgebɔ bayi ane dɔɔ a be a be, felaawa puuri are la a be yaga yaga lɛ ka ba de taaboore a kpaare kpaare a eŋ a felaaware mine k'a pãã kpɛ araa be k'a ba pãã are a nyɔge a felaaware a erɛ.

Dɔɔ kaŋ la a zeŋ gbɛrɛɛ dakogi zuŋ saakiri daaraa na zu ka bata a are kɔge o bayi dɔɔ la teŋɛ kyɛ k'a bonyeni a are dendeŋ a su kpare sɔgelaa a are kɔge a dɔɔ naŋ zeŋ a gbɛrɛɛ saakiri zu.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

Pɔge kaŋ la a zeŋ a kyēē o boma a maala bondirii k'a genteŋ biŋaa be k'a siliba meŋ dogele ne a kãã kyɛ ka roba vawolɛnte biŋ a be k'a kãã ne a roba meŋ biŋ.

Lɔɔre la a sãã k'a dɔbɔ bata mine a are a lɔɔre nimitɔɔreŋ k'a dɔɔ kaŋ meŋ zoŋ moto a are a lɔɔre puori sɛŋ kyɛ k'a lɔɔre nimitɔɔre zaa yuori yuori.

Pɔgesarre bayi la a zeŋ bayiriŋ dendɔreŋ a pɛgerɛ kaayaa, a kaŋ pɛgerɛ l'a kaayaa kyɛ ka kaŋ kpɛ zeŋ a talakpoŋ poɔ a yaare o nuuri kyɛ k'a o kaayarɛɛ a biŋ a kɔgoo.

Noba bayoɔbo la a su ba tontoŋ boma a be ne yiri kaŋ naŋ penti doɔre kyɛ ka a kyɛnse a e zeɛ lomboriŋ, sola eɛ yaga lɛ a biŋaa be k'a bayi do are a sola zuŋ kyɛ ka bata meŋ a zeŋ a sola zuŋ.

Pɔgesarre bata la k'a bayi a zeŋ kyɛ k'a bonyenaa are dendeŋ, o taa la kõɔ ane orɔba a kyire a ennaa kaŋ zuŋ kyɛ ka biŋ zɛdogelee ane koɔre k'a koɔre sugili a zɛdogelee zu.

Noba banaare la a are, ba zaa pɛgele la ba gama k'a kaŋ su kpare pelaa a kaŋ meŋ sue kpare sɔgelɔ sɔgelɔ kaŋ meŋ su bonsɔgelaa ane bompelaa kyɛ ka kaŋ le o zu a bare k'a are dendeŋ, ba e la banaare a are.

Die poɔ la ka dakogri a biŋ a die poɔ ka tabol biŋ ka falawase biŋ ka a biŋ biŋ a dieŋ ka gama be a tabol puliŋ ka mine dɔgle a zu sogaŋ ka mine dɔgle a pareŋ.

Pompi la ka ba tuuro a dɔɔ naŋ taa a monsini naŋ tuuro naa pompi na a are ne dendeŋ a erɛ ne kyɛ k'a kaŋ meŋ zeŋ teŋɛ a vɔgele zupili a meŋ nyɔge a pompi bone taa kyɛ k'a onaŋ na a pãã are dendeŋ a erɛ.

Polisiri la a nyɔge dɔɔ kaŋ a kyɛnɛ ne ka ba su a ba polisiri kaayaa, ka ba nyɔge a dɔɔ ka o kyɛnɛ ka o nuuri be o nimitɔɔreŋ ka o lere taa ka ba kyɛnɛ ne.

Die poɔ la k'a boŋganaa a biŋ k'a zukɔgere a pare a boŋganaa zu kyɛ ka filaawɛse a dɔgele a gɔɔ ane a duruŋ k'a fotori a yagele a die poɔ.

Mitine la ka ba kpɛ ka a pɔɡe kaŋ a su kaayasɔɡelɔ a are dendeŋ kyɛ ka ba zeŋzeŋ a dakori zu pɔɡe kaŋ su la kparpelaa a zeŋ a ba sensooleŋsoɡa.

Pɔɔsare bayi la a do te zeŋ wiri zuŋ kyɛ ka bidɔɔlee kaŋ a paaŋ nyɔgaa a wiri miri naŋ be a o noɔreŋ a taa a paŋ kyɛnɛ ne a pɔɔsaraa kaŋ meŋ bee a puoreŋ a su kparrebuluu kyɛ seɛ kaakii koree a tuuro banaŋ naŋ zɔɔ a wiri.

Toma zie la ka noba banuu a bebe a bayi zeŋ la teŋɛ a kaŋ zu e la pelaa kyɛ k'a kaŋa na a zɛge o nu a yele yɛlɛ korɔ a o tɔsoba na.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

Pɔge la a su kaaya peɛle a zeŋ ne a kyeenɛ o pokɔɔne, o kyēē l'a pokɔɔne mine a kɔre eŋ perɛte poɔ kyɛ pãã la zeŋ a figire a vūū a ennɛ, noba meŋ zeŋ l'a be o naŋ kyeenɛ a pokɔɔne.

Bibiiri la a zeŋ dɛre ba naŋ kpaare ane taaboore zuŋ a kaŋ su la kparvaare kyɛ ka kaayɛrɛɛ biŋ a ba nimitɔɔre.

Dɔɔ kaŋ ane bibiiri la a zeŋ zeŋ ka dɔbɔ bayi meŋ are a ba puoriŋ, kaŋa na soba pɛgelɛɛ bibile a are ne a o puoriŋ kyɛ k'a dɔɔ a zeŋ a taa tēē a meserɛ kyɛ ka korepɔɔte meŋ biŋ a ba nimitɔɔreŋ.

Kõɔ poɔ la ka ba a be, ka bamine a su kaayarɛɛ a be naa kõɔŋ kyɛ bamine yaarɛɛ ba kaayarɛɛ kyɛ kyɛre ba kuri yoŋ a be naa kõɔ poɔ, dɔɔ kaŋ su la kpare doɔre be a kõɔ a zɛge o nuuri zaa ayi k'a do saa.

Pɔgebɔ la a seɛrɛ ba yɛre la lɛbɛ ba kɔkɔreŋ ane ba nuuri ane ba seɛ a seɛrɛ a nyɔge taa a kyɛnɛ.

Noba la a ŋmɛ taa ane motori ka ba le ka Pɔgesaraa kaŋ a zeŋ a kono ka bipɔlee meŋ are a meŋ ti o poɔ taa a meŋ kono, sakuuri biiri mine meŋ bayi are la a be a ŋmaara ne ba fon ka dɔɔ kaŋ meŋ a ŋmaara ne a fon kyɛ ka a motori a gaŋ.

Moore poɔ la ka noba a kyɛnɛ, bamine pɛgelɛɛ ba boŋganee a kyɛnɛ ne a moɔ poɔ k'a dɔɔ kaŋ a su kpare doɔre kyɛ taa o baagi, a kaŋ meŋ sue kpare zeɛ a meŋ yɛre o baagi.

Daa poɔ ka k'a Pɔgesaraa kaŋ a zeŋ ne o boma a koɔrɔ, o koɔrɛɛ kommie ane sɛremaanee ane nyaadoɔ ane aŋkaa, a pɔgesaraa su la kparoŋ naŋ e kpare buluu kyɛ zeŋ a lere o gbɛɛ a la.

Lɔɛ maaloo zie la ka naasaalbie kaŋ a gaŋ a be a nyɔge a lɔre kaŋ a erɛ kyɛ k'a lɔɛ mine a biŋ biŋ noba meŋ bata meŋ kyɛnɛ la a tara a be a naasaalbie naŋ gaŋ.

Noba la a are are filaaware yaga mine zie ka nasa dɔɔ kaŋ a eŋ nimikyaane a araa be k'a dɔɔ kaŋ meŋ a su kparoŋ k'o e buluu k'o vɔgele zupili pelaa kyɛ ka pɔgesaraa kaŋ a su kpare zeɛ.

Lɔɔre kãã koɔroo zie la k'a lɔɛ a are ka pɔgebɔ mine are pooli wogi kaŋa naŋ be a be, ba e la pɔgebɔ bayi ane biiri bata k'a kaŋa a pɛgele baagi ayi a are ne a be.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

Die poɔ la ka kapo kpoŋ a be a be ka dakogi a bebe ka boŋgnaa meŋ bebe ka basɔgelaa a gaŋ a die sonsoolensogɔ kyɛ ka felaawa a meŋ pare teebol zuŋ a die sonsoolensogɔ.

Dɔbɔ bayi la a are pooli seɛŋ a su yunifoom a eɛ buluu, buluu yunifoom kyɛ ba vɔgelɛɛ zupile kyɛ k'a pooli araa be.

Bondirii la ka ba zeŋ ba e la nimbanaare a dire a kyɛ laara ka kaŋ ŋmaa a bondirii ane o nu a zeŋ ne kyɛ nyɔɡe a o tasoba nu taa.

Kanne biiri ne ba tekyɛ la a zeŋ ka a tekyɛ a nyɔɡe a bie kaŋ a dɔɡele o ɡbɛɛ zu ka ba a laara kyɛ ka kaŋ meŋ zeŋ a pɛɡele o foon.

Teɛ wɔmɔ la ka ba a koɔrɔ, aŋkaa bebe, payɛ bebe, kodu bebe, apole bebe, a e la yaga lɛ ka Pɔgesarre bayi a pãã are a be.

Pɔgesare la a tuo tuo boma a kyɛnɛ neŋ a le wagyare a ba nyaa zu kyɛ yare lɛrɛɛ ba kɔkɔreŋ a tuo a boma a kyɛnɛ neŋ a gɛrɛ neŋ.

Laŋ taa zie la ka bidɔɔlee a de koɔre a are ne a ŋmeɛrɛ kyɛ k,a ba kyɛlɛɛ na are a o puoriŋ ka pɔge kaŋ meŋ are a be.